Haasati quma maanass dumma dummasoha nangedi enqontha malanne heysththatikka maada naangedi quma ekkidida ishene nuus beetees.

ha7i sannos beettayzay ha7i wodeyza gaamolimathma hi bere naatos ehida dumma dumma bonchotanne hissipetetha gido ga mala bessees

Hayssani daro asay bettees /birazzey bettees hessapekka issi na'ya awasi cililuwa emishin awaykka cililuwa singishe de'shin gaxxara pollisey xelishin

Hedzdzu asatti beetosona.ezzetika, medrekke bolla uqqotontta malanne heedzdzu dhoqqa oydde gidogga mala bessishin heyssetu asatuppe issoy dumma gidees.

hayssan beettizay dumma dumma asati issi petethan ooso ooththi sheninne heyssati achatikka ooso maawa maaidi maaretishi dizinenne heyasitikka oge gaxane ooso oothchi diddosona

ayssi asay dumma duomasan duzi go7iyasa gido ga malanne asay banusha anowosessa lo7e xant maadettiza gido ga malanne heyssika aissi asay hasta doona deqqide xeelanas maadettiza

Hayssani cora asay beeththis; cora asaykka kaame ogeera qasse makinanne mothoretha dumma dumma baajaajetha go7eththiri laaggiiddi de7ishin beeththiya anththossa malanne heessappeka guye baggara lo7iya sohay de7ees.

Hayssani beettizay lo7iya so hoko hessi lo7iya so hoykka chamay et di dayisi moykko ooy de7o gammananne beytha keeththa worgashoha gido waa madapetisinne ussafe qaxara kaame dedhesoa.

hayssi bolla asati dumma dumma soman beechkethi leesethi asatikka issipachethani haasanassinne dorethanas siiqo gammananne essethikka lo7iza maa7on aponcha mananne asa sarganass deqoosa

hayssani dumma dummuthuma ikide sigeetisinne hayssanikka gaamme zoonyon diza maa7otha maa7ilinne haasayi sinsinthan eqqidun beettidayssa gi douna molla haa nis beettisinne teessitikka dumma dummappe sinqida ashacsha

Hayssanni dumma dumma asat dummanas woykko moodanas kodhetisa sofo bidoga melanne de'azebootanka dumma dumma ashay maadechebe diya gamadinne ooso ooththi dido wammananus deettishinde heyssanka jekane duphe ne dumma dumma fethi doosna.

hayssan dalgoson asi nayisi kwaasse kaanashe siqontha booththa gidegamalanne dheyssetikka asay maarara uthon sammaranne woga oyqidi istifethethan utho gabesso shinne heysshappe bollara asasikka deyo sonakko

Heessa ni oldo asati beeththo sanakko oldo asatinpekka na7u ajjanni na7u machafu deethissinne geessafe qase garsara keessay wollana neza deethessi beyssa geetha wollana napeza baggara moslethi de qoosona.

Heyssan dumma dumma asati xuma saan issipetethan dugga malanne heyssatikka asati issi petethan ship giidi xeelidi douga malanne heyssan kapo oy duuga mala bessis.

Issi bitaney haasayishin dishininne heyssika be kushe haasayishin cora shishaga mala bessisheni haysse asikka haasayidi diyo mala wo beettees

Issi dichchaney ekire deeththees haat elidi maycra oys kilo meda detin bolla geggede meeche shininne defe bollaka awad ashshiya mdiitha diiwa malanen dessishende miissikka dumma luma interzi teesees.

hayssani dumma dumma aasti beetosona heysati asatikka hasay shininne dorethanashi issifedetalshi kowogagatafinne heessethi asatikka dumma dumma bizi shinni heessethi asatikka yaa haa asa xeelid dosona

Hayissani tassi betizayi duma duma ottoti issipetethan kaidi deyogane tama bolla deyogga besishin hessatikka nami'a gidogga bessesi.

Asati durishininne dumma dumma ufaysata oothtishin bessi dede shin heyssatikka dumma dumma addene macata gish dishin ha misile bessees.

hayssan beethtizay issi macaasa utoga malanne be kushen naa ba woga mala bessi sheni heyssanka uthara dumma dumma sinthan wotho ga mala nuus beetees

Hayssan bethizay assi manass danda'za qumakko heyssikka hi wode yizza qumma qomoko issi bithane assidi oydu bagara diza qumma besses.

hayssani haylashoy beeththes na7u hayssa hayllashothi deiosona sinthaere de iza haylashoy ba doona doo7i ooththesi he hayllashopppe sintha baggara haaththi de7ees

hayssan jalgo sohoy deesko dalgo sogon qase dumma dumma haaththa giddon de iza dumma dumma haaththa giddo deya afocha gidota mala beechci shini heyssa katotha i ga maqaqa qase dumma dozach dimath de oosonao

Ayssani beettiza issi macase sinthara eqqada xeellada deshininne ayssa macaseppe guyera daro macana nayit issipeteethan booththa maayo maayidi woykko woga naagiza maayo maayidi eqqidosona.

Dumma dumma asati gaamo sohan deiza ma'osa maa'idi issipetethan shiphi gidi zorethanawu eqqo gaannanne uthoga mala bessi shin heyssaf giddoppekka dumma dumma asati doossana

Hayssani dumma dumma asati zeeyzoga malanne heyssati asatikka booththa ma7o maa7idi lo7entha malanne heyssa garsara qasse issi nay de7i de7o mala beettes.

Hayssan beni wode asati issi petettan shiphi giido uthoga malanne heyssati asatikka maca gidoga malanne wogga dilga oyden uthoga mala nus bethes.

Ayssali beettiza naa7u ashasa pokko na7u asathippekka isoythiidiya porogidishinne issoy qase haba qaraggis duyondanne muslime gido uga mala bettishinne deyssasi na7u asatikka dumma dumma bido oga mala dotis.

Hayssani asay dumma dumma bagka gorechini isti ba konchisanas maadetiza ha'i wolley yiizan muruchata qooso googoiinne heyssikka ha'i woley yiiza borucha samaretidi asay konchesanas gohe sunta

Hayssani dumma dumma asati kaaxeta uddeno gulko asa koncissanasi malachiza ha7i wode diza sernoje muocha gideo gammadanne heyssikka asi karegeechchan mizadera ha laamitan hasidan damatayiza dumma dumma gede.

heyssan promooshona ooththanas imaaretiza go7etida mizile go gidoa malanne heyssikka amaraython xuufenne ingiliseto xuufe dumma dummasa xaafettida mala agie nuus qoncetes

Hayssi ingilizethon xaafetida xuufe gidishin heyssikka dumma dumma asati promooshon oothisanassinne dumma dumma bata keeththa beessanas si go7etida maassawuqe gido ga mala bessees.

hayssan beettizay issi macasiya xeella didishinanne issi macasiyeppe gaxara qasse dumma dumma ingilizethon xaafethida xuufeti deishininne beettes

hayssan beettizay dumma dumma polotikanne sipethetha koncisira sufe gidishinne heyssekka dumma dumma a giddon asay hasayana dandayiza qomota

Hayssan ooththesi dishin de'iza bolsa gidishshin heyssika sama ethanassinne dumma dumma bata poo'a immanassi ma'e maaretiza ha'i wode teknologe.

Heyssani issi dalga ogedeishin heyssa bollakka ha'i wode ehiza muruthay woykko kaame deishin ogiya giigissi didoga malanne heyssi ogekka walaythasoon deiza biitha daanisa biiththa.

haytan heedzdzu sahan diza dumma dumma qade giddopkeida muruthatinne teknologiya idamuruthati bayzestanas keygoga maranne bollani amaretho xuufe diza bessees

Ha7i wode ehida muruthata asay maadethidi heyssata bantha mobayle dumma dumma teknologi ehida muruthatha naagetidi naagontha mala ha misiley nus bessees.

Hayissan betizay ha'i wode yiza muruta woyikko technology ehiza muruta gidishin hesika asa nayt bira banta metuwa kalthanaw danda'iza gidiyoga mala hayisa besses

hayssi quma keeththakko quma keeththa giddon issi indenaya beeththawus heyssaka hamethanausi xanga yiida de7a mala beeththi shini heyssappe issi baggara asethidosona

Hayssan itopphe giddon de iza asay bantha bira murusa wothanas go7ethida keeththa gidishin heyssika bantha qoncisanasi go7ethida misile

hayssan taas beettizay asati issipetethan ooso ooththidi doga malanne heyssati asattikka issipetethan ooso maawa maayidi ooso ooththi didoga mala bessees

hayssanni oosancha asati ekkontha malanne ohisti suthan kushathati laati ekkontha mala bestishinne mistikka oosancha gido gamananne ooso maawanmaqi silaatha ekko gammasa begidas

Hayssa ni asa naytha pathanas maadetiza kaame gidoa malanne heyssi kaamekka ha nus beethishin heyssi kaame giddon issi macasiya maqoa maada utthaso

Heyssan dumma dumma asathi de7osana heyssati asasikka uthidi haasayidi deiza asa izgidi de7ishin etaayfe xeeli doga mala dumma dumma maawaa maa7idi uthuntha mala hoyssees.

Dumma dumma asati bantasa nababe nababanasinne dumma dumma nibabes madiza murutati shiphi gidi mara nagidi utoga mala nusu betes

faysaan asay nibaabeza manababanassinne ha7i wode ehida muruthatikka nibaabeza nababanas maaddiza murothatan maadan uthoga mala noos besses

Hayssan beettizay asa keeththe uosethidi de'i shininne heyssafe garsara asati issipetetan shiiqidi ooso wottanas zorethidi de7i shininne issipetethan maa7o maa'idi shiiqo ga mala bessees.

Issi bitaney geliza macashiyo ekanasinne dumma dumma hametid yiid keetha gelanasi de'iza poto gidoga mala nuusi betes.

hayssan beettizay issi bitane beyshininne ha misilekko beedi dooga mala bessi shenee heyssika ooso maa7o maa7ira gaadananne ha haasayana eqontha mala bessis

hayssa dalgosahan zerethire gakki uthira badala gidis shene heyssa badalappe hepintshan dumma dumma keeththasi deyiza mala nuus beethees

Hayssan isim zo.onne dumma dumma sohon de'iza sakethida asata efanas maadetiza ha'i wode yida murutha gido ga mala beeththes.

Haysan nu sinthan xelizaysi asati issioetethn utonta malanne hasayans woyko zoretanas asay asara issipetethan gamotetha mecanaws issiptetha diyoga malatos

hayssi asi asi saketidi deishine hayssapfe baggarakka issi bitane saketidi ishshida gadan bessi shine hayssi keeththay saketheya asati akamethana go7eththida keeththa gidoga mala bessees

hayssi dumma dumma asati banchas go7etida booththa keeththi dogga malanne heyssati asatikka maara nan gidi heyssa keeththa giddon galidi de7ishin bessees

hayssa na7u azati deishine heyssi na7u azazikka inda gido ga malanne issi macasiya be sire bolla kamma uthiro ga malan bessi shine heyssappe miyen issi cimma uthida ahaayenti de7osona

hayssan lo7iza lo7iza asati doosona heyssatikka chayna giza dereppe yiza asata giidishenne heyssati asatikka haakkime go7ethida maa7oa maa7idi ooththidi deigoza mala qoncises

Hayssa nus beettes dumma dumma asati ooso ooththanassi ha xeeli dooga malanne heyssi asatikka dumma dumma ma7otha ooso ma7otha ma7o ga malanne kushen dumma dumma murothatha oyqo ga mala beettes.

Haatsan beetizay dumma dumma dizati dishn haysatu dizatu gidonika haathey be'ishn eqonta ashiza woykon pathiza de'iza malanne haathayeqid mala beses

Ayssani beethiza asay haa xeeley dimetisin neysako heessafe kaseka xaraqas haathay garsa biitha giddota keyiza malanne heessa biictha giddosta asay keera gishas asay ufaykishin beethiza saqa

Hayssani bayzaana sigoykko kessanas deyiza macana isina ati beettosona issiniya bootsa ma'a ma'ada eqqasu issina qasse be kushe bolla moobayle oyqqada eqqasu.

corasey deesku cora asaykka gade giddon muruchasi gakontha malanne heessa bolla diza ha7i wodey diza sefiremoje murutha aqametide asay godinthontha mala issifekethan xeellishiime zooreti shintes

Hayissan issi sowa gidishshin heyissikka tamare keththa gidobaganne tamare keththa pengeyi de'iza taapeli betishshinn heyiss tapela bollanni kareththa xuufenni xaafettida xuufetti doga mala besses .

Awappe wolqa ekkiza dumma dumma ha7i wode ehida teklonooze maadetizi murotha gidishin heyssikka prooba eettanas maaddiza mala bessees.

Hayssan dumma dumma asati issipetettan eqqidinne heyssati asatikka oomo muuruta be'idi de'zanne izetikka dumma dumma lo'iza mayo mayidi issipetettan shiiqo gaadan beettees.

Haysane be'ettizay, asa patthanasi woyko asa ooshsha liqqisanasi maaddiza muruta gidishini, he izikka dumma dumma sanibbathan asati ooyettiko asatta shaakanasi maaddiza muruta.

2 asati betosona izzetuppeka issoy asay tamare tamaridi dumatetha athiza maya ggiddoga malanne issoy qase be kushe pude dhoqu othidi betese

Dumma dumma poliseti de7o s nakko issi poolisetikka xuureta nashe supetethan shepididotho gambanane etikka isi oosiyo oosho maa7onmaanidi sufetethan erpidzuro uthoro snakko seeletessana

hayssani maraqetishi ma7izo mmaa7ida heedzdzu macati beettosona heyssatikka heedzdzu macanayti iita lo7osona etikka eqqidinne baynta kushen dumma tamare sartafketo oyqqidi bessosona

Dumma dumma asati zorettanassinne issiissibasan hasayanas go7ettida keeththa gidishin hayssi oydeykka maadan uti dooge asati zoretanasi giigeththoga malabessees

samaronthay deyshininne heyssi asati issipetethan ooso ooththi didey ga mala noospeethshini heyssatikka issipetetha maadethiri ooso oothi duuga mala ha nubeettes

Hayssa nuus beettizay ha'i wode yiza dumma dumma birathanne hannu shiishiro muruthatha yeddanassinne haekkanas maadetiza ha'i wode yiza murotha bessis.

Hayssan ha'i yiza muruthatikka woykko asa eranas maadetiza teknoloji murothati gidooga malanne heyssape bollara qasse amaronthanne ingilizethon xaafethida xuufe dooga mala bessees.

Hayssan beettizay issi bittane beettishinne he issi bittaneppe sinthara qasse ha7i wode yiza teknoloji murutay izikka lapitoppe geetettiza gidishenne heyssa misile bolla beettizay addekko

Hayssani ha'i wode ehida teknologe etophphe giddon asay asa eranas maadethiza promooshone yidoga malanne he issika amarathon xaafethonnaga malanne beeththes.

hayssi bolla amarethunthe xuufe deiza mala bessees heyssika faydan bekard endet maaginet inchilalen giza amarotha bollan xaafethida xuufe gidishin nus beethes

Duma duma bale silxxaneti bettosona izetikka lo'iyasara hamettid de'ishinne izetu miyennika cilliloy de'shin izetikka asati lo'o may'o ma'idosona.

Haysan nu beyishin betizayri nam'u asati betosona hesappe guyera hara asati de'osona shin eti betokona etappe ha baganka duma duma asati pude ke'ishenne iza malatetes

Haysani Betizay dumma dumma Gamo gidon de'iza asati gidishin heysetikka Gamo gidon de'iza asati Gamo mauwa ma'idi issippetetan shiphphi giidi ekoysa mala beetes

Hayssan beettizay dumma dumma asati Gaammo sohon de'iza ma'oza ma'idinne ha'i wode ehiza teknoloje ehiza ma'oza ma'idaga mala nus ha bettees.

issi macashiya gade giddon eqqas heyssa macaseyakka haasayanassinne dumma dumma batasa qoncisanasi eqoga malanne heyssa macaseppe guye baggara dumma dumma kaameti doosana

hayssan dumma dumma asati deishhine heyssa giddonka dumma dumma maa7o maa7idi eqqida asatinne lo7ontha ma7o hawo gaammo zoonen de iza ma7o goga mala ha misiley nuus bessees

dumma dumma asati beettishin heyssatikka kare biitta asa gidoga malanne ha so keeththan deiza asati gidishin heyssatikka boothanne karecha asati sipetetha hasay dosana

Hayssan bilxigina fers giza dumma dumma asati kaameninne gedzen goo'ethidi asati heyssa asata qoncis sheni hayssi nuus beettees.

Hayissan dumma dumma asatinne eta sinththan technology ehida eqay woyikko murutay haaththa uyiza muritay dizayissa besses

Ha'izan yaasati sifetethan haasaydinne ha'i wodey diiza muruthatha woykko asana naysa eranas maadettiza muruthatha kushe ete kushen oyqo gamala beettis

hay sa hantas beththizay asay zorettanawu uthoga malanne issi pethethan haaththe klonoje eho muruthasa go7etiri ooso ooththi didoga mala nuus betes

Hayssan taas betizay dumma dumma asati giya giddon eqqonthanne dumma dumma asati issippeteththan qaaxerethidi dooga mala bessishinne heyssa giddoppekka poolisiti dooga mala bessees.

Assati betosona he assati issipetethani shiphi giddi eqonitta malanne etti zoretanasi ettappe garissara

missane issu poolise misane beekhkhis iissu pooluse bisamekka maqoamuai ziyo gamananne hessappe gu7e qawagae qasshe duroja sidio gandanine wodeykka amassaacii geo gannoe

Hayssani issi poolishe guththus issi poolisekka usse bu'ule bolle caaxe woochiri haasaynashia qeemmi diggoonanne aappe guye bagkara dumma na'u asachi dedhishinne hessafeka xaara qase qeeri nayssidusa.

Hayssan corasi beeththes rensa cora hasay beeththe yeenekka dumma dumma gata de golchasinnenne wuysa sinthane qassi poolisetinne poolis etheppe qaddha isderaletide dhishinne beyetosona.

Hayssanikka asay dumma dumma basa dikko ha7i diwodey yida oorathabey dishin melethidaba asay ooththontha malanne ha katama giddon qaaxonta mala bessishini beees

Hayssani asati beeththishini he asatikka bantha oydiyan oydiyan uththizosona heyssape sinthara xarapheezi dees xarapheezi bolla bitane kushiya wothi uthis heyssappe dummazaara maskoote dees.

Hayssan beetti shen dizay dumma dumma itoopphe giddon deyiza asati bayndira oyqqidi hamethidi deoga malanne ethasi dumma dummasata qaaxi dega mala bestees.

Hayssan taasi beettizay tamaare keeththa gidishin hayssi tamaare keeththankka dumma dumma kifileti de'iyaga malanne hega keeththa sinrhthan tophphiya bandiraynne ha gaammo zoone bandiray dooga mala besses.

Hayssan beettizay issi bitane esa qaraxidi dishenne heyssatikka dumma dumma maawa maa7idinne ha issi petethan shiphi giidi ha xeellidi dooga madan nuus beettees.

issi bitaney ha xeelli sheninne heyssikka ha hasayanas duuna mumidi eqqossa malanne heyssikka ha xeelli sheni bessees

aasay siph gidi eqo ga malanne heyssathikka dumma dumma asata gido ga malanne dumma dumma maa waa maa7idi aqoga mala bessi shini heyssathikka dumma dumma keeththa giddon eqqoga mala bessees

hayssan beettizay issi bitane gidishin heyssi bitanekka be kushe pude xoqo ooththidi issi birexiyo pude xoqo ooththidi ha asakko xeelli dideyshininne heyssa ayfe bollakka merexene geetettiza molosi dees

Hayssami cora asay deettes cora asa finxan kassekka ayi wodey misa cimma aawaati beethosona cimma aawatikka gamon musan be7iya ma7osa maa7idi woga maaran azir utton samara phestes.

Dumma dumma asati issipetetan utoga malanne maranid utoga mala beetishn heysa asata bollara qase hayqida asata yeehuwa asay alishn diza misile.

hayssani dumma dumma asatiz deosana heyssa bollanka gammo sowan de iza maqotha ma7izinne dumma dumma bilxigina geetettesa mera gidoga asati qoncisi doosana

heedzdzu asati beettosona heyssa giddoppeka heedzdzetikka bollara maa7o maa7i uthida heyssetikka haasayanas woykko zorethanas uthoga mala bettees

Hayssi haylle maaran dessarin geetettiza asati gidishinee heyssikka ha misile bolla xeelishin marasine aachiri xeeli di7oga malanne miicidi de7ishin diza adde gidoma mala nuus beetes.

Hayssan hay kuwaasiya kuwaasiya ka7anaas asay ha woxxiddi doogaa malanne eqonththa mala bessishiini heyssethikka ithiphphe giddon de7iza maa7osa maa7oogaa mala beeththes.

haysani haythinne dumma dumma giya giddon de7iza maaddizanne shammiza asati deishin heyssatikka bayzanas ke7i doga mala beeththees

mesadi geeththesay kaami oogen diza ooththiya ashakko woykko ha7i boden yiza murutha sam daagethi dhumoy hanqile geede sammunu xa maletede asasay isirasa laaggishimindinne heetha pursa arabajade dizee adis

hayssanikka eleqtireta go7ethei dumma dumma baxaqohuthanasinne xoganas go7etherabaggidishinne heessikka ha7i wodey diza teknologiy murutha gido amalade asay oothchanas maadetiza golqawos

hayssa hayni cola asay beethtes cora asa dintoppeka issidissane aars bidi gasa heli diddishin heyssikka asay irsipetetan meechiliide ishin beeththo mamananne dumma dumma maao samaya

Hayssi kamme gidodi giddishin heyssa bolankka asati duma duma sohoon maran nangidi uttiyoga malanne kamme giddon oggen bidi diyoganne mala bessishine heysi giddon bidi de' iza asati duma dummakko.

Haysani tamarene na'ayti tamaridi dishenne, banta tamare muruta oyqqidi xaafe dishenne, ha asatikka maara naggidi uttonsona mala nuusi hagge be'essees.

Duma duma nayti issipetetan utidinne mara nagari utidi televidhine bola de'za missile be'idi diyaga malane heysika lo'iya kasa gidoga mala gidishin hasaya missile be'idi diyaga mala beses.

Dumma dumma asati issipetetan uttidinne maaran hangidi uttidi daratara bolla oyqidi xaafidi de'ishininne hega maaran oyqqidi beera zo'o miira bolla xaafidi dooga mala nuus beetis

Dumma dumma asati issi petetan shiphi giidi uthi doonthannasa heyssati asatikka zorethanassinne dumma dumma bata ooththanassi shiphi giidi maaranan gede utha wontha mala ha misile nuus bessies.

Ordeshayssan dumma dumma asati xerepheeze zuuren uthidenne issi isibata goyettishin de iza asati gidoga malanne ha'i wode eiza teknologi muruthasa goyetidi zooretosona.

Hayissan dumma dumma asati issippeteththan uttidinne zorettidi de'ishshenne heyisati atezikka dumma dumma mauwa mayiddi issippeteththan shiphphi giddi issi bitanne eta giddon eqidagga besees.

Asathi issippetheththan lo7idi beeththishaaninne dalgga sohuwaani issippetheththan shiphphi giidi eqqonththa malanne heyssi asathikka dumma dumma mala gidoogaa besses.

hayssan issi bitane ha xeelli shininne itioophi bayndire oyqu ga malanne bessi shine heyssikka oyqu doogee zirpe oththide ha xeelli didoga mala nuuspethees

Haysan asati issi pethethan enqontha malalanne heyssati asiasikka eti maa7idu maa7oy issi mala gido ga mala beeththes.

haytihani beeththizay isti kareme dossa didisshinne dessaka deezjatu gidon haa xeelayda ekirogaadaynne uyakka iisa keele gido gammafes shinne teyssaka sintan eqada xeellay delawus

Hayssani dumma dumma asati beetthosona hessanikka ee asati maa7ontha maa7idinne lo7ontha maa7a7a maa7idi issipetetan hamesidi dishin ne zorethidi dishin beettoy didosona.

hayssani issi macasiya dawus heyssa macasiya haaththa bollade iza shuchcha bolla uthara ha xeellay dadeuga malanne issi gede haaththa giddon gilisara issi gede xoqo uoththara uthantha mala bessees

hayzan issi bittaney tama eethtiri asho wakattishin de7iza mishile gidoga malanne heyssa bollarekka cuway cuwathe dideyshininne poo7oy lo7ethidi poo7o didiza mala beeththees

Hayssan issi macasiya de'os inna macasiyakka lo'iyawus huubekka de'eesnne mitha bolla uthoga malanne ha misirekko xeellay dadeyaga mala nuus beethees.

hayssa ni issi lo7iza soha gidishin heyssikka tamare keeththa gidonga malanne tamare nayti utt raagethinne eqqi raagethi beetishin kowa giddon de7iza tamarethikka dizha mala bessees

hayssani lo7iza booththa gidishinne heyssi booththikka dumma dumma asati simpanasi maarethonne pootho dendanasi lo7iza soo gidoga mala hage misile nuus qoncises

issi macase eqiraga bettishshinni heyssa macasiyakka be kushsheni asay nababanas dandayiza maxafa oyqiragadanne heyssa macasiyakka ba inxarsa ha bissayde dishinni heyssa giddonpekka maxaafa tokirro gaddan nus betees

Asathi ha eera theknoolooje muruthatha maadeththidi asanththa eronawu maaddizayssa banththas kessanaassi go7ethonththa eqqidi nanggonththa mala besses.

Asati maarara nangethiri eqo ga malanne heyssatikka dumma dumma asata gido ga malanne asati issi pethethan eqqontha ha bessees nuna.

Tamare koethande izan tamarethi gidesheni heyssati tamarethikka banthadaftara oyqedi salfe maran angidi oyqomga malanne isipetethan eqqo ga mala bessis.

hayssan dizay ta eriya bitane issoy de'ishininne heyssape gaxan qase dumma dumma na'u ay asati beeththiya malanne heyssatikka waraqete bollan xuufe xaafedi da'iza mala nuus beettes

Hayssan beettizay dumma dumma asati maara nangiri asata waraqatan xaapisi didisheninne heyssatikka asata nangis shinzinne dumma dumma maawa maari nangu de mala bessees

Haysan asay kuwasiya ka'anasne duma duma asati dinc'onta mala besishini heysika isoy ufaysan dishen beses.

Hayssan bettizay issi na'ay kuwasse ka'anas woxxishe dizayssinne hessappe bagara qasse daaro nayti eqqidi kuwasse kaiiza na'a xellosona.

hayssani woxxa woxxi shin deiza bisane betees heyssika ma7o maa7idi beraketi geethethida nays woxxi dide ishininne loo7onsan woxxi dide oga mala bessees

hayssi bolla kowaase koaasa kaa7iza nayssi beetti shin heyssi naytikka kowaase kaa7i didoga malanne kaa7ishin beettiza kowaase kaasa gidokka mala nuus beeththees

Tamare keeththanne dumma dumma osotha oththanasi maadetiza muruthata gido ga malanne heyssati muruthatikka issife shiph gidi maaran naa gidi utho ga mala nuus beethes.

haysi so giddo oosota ooththanassinne maadettanassi maaddiza muruta gidoga malanne heyssi murutaikka issi petete shiphi giidi uthonta belan bessees

hayssi so gido sotha ooththanassinne asati maadethanas gidiza murutha gidoga malanne heyssikka thuke maashine gidoga malanne ha7i wode teknoloje ehida mara gidoga bessees.

Hayisan duma duma xupe go'etidi asay nayiti xapanasinee duma dumabatas de'iza muruta gidoga malanee hesapeka xera bagara duma duma medha deoga malates

ha'i wode ehiza teknologe muruta gidishin hayssikka asay maaburate dhayiko charjanas go'etiza ha'i wode ehiza teknoloje muruta qofa hayssi

heyssan teknologiye eeza muruthay go7ethide asay ehido waggidishinee heyssika dumma dumma go7atha ooththanas maadettiza malanne he asati garsara na7u asati beeththiya mala gidishin bixees

Hayssan beettizay kaame gidishene he kaameppe guyera dumma kaame haray duga mala bessishene heyssati kaamekka oge bolla arabidi dessishin beettees.

Hayssan lo'iza botta gidenna hayssiaysi lo'iza botta gidenna gikko hayssa bottan asay lo'oeththidii muurutatan go'oetti beyina gishanne asati oogen deyidi bida gishshasa.

hayssan isopphe giddon de'iza orophile gidishine heyssikka bollappe duge woxxidi beyidi de'ishin diza ooropphele

issi saappenne hara sabanas maadetiza kaame gidishin heyssikka oge bolla eqoncha malanne heyki asati kaame bolla ke7idi deiga mala bessishin heysseti asatikka dumma dumma mala gido ga mala uusbeethes

hayssan ta beyashe de'izayssi issi attuma nay harezan santha shonkoranne cora miishaa candiri hareza dafidi emeteso bolla deeshenenne harezayka deexettidi bishe de'izayssa qoncisees

hayssani dumma dumma asati hahowan haahowan eqontha malanne heyssati esetikka bentha doonan duonan kamentha mala wotho ga mala beeththees

simerte keeththan tamare fathanas paace facththanas tanaside iza murothata gidoga malanne heessa giddoppeka asay maara nangide ooso oothi dido ga mala bessees

Tamari nayti tamaroa tamaridisheninne heyssan matanikka astamariya ba kushe oyqada guye baggara eqqon tha mala bes sheni nuus beeththes.

Hayssani dizay tamare nayitako,tamre nayit tamaridi de'ishine asitamariya nayta uttisada tamarsayida diyoga malane astamareka nayita tamarisanwu danudayida mayo mayada tamrisanwu danidayasu

Hays San dumma dumma asati issi saa zorethanassinne issi ba ooththanassi maara nangidi eqontha malanne ethama7oy de iza dumma dumma etamaa7o qachiza soyi dees.

Hayssan beettizayssi dumma dumma gare gidomurothanne ogen bayzanas kessida maadetiza kartoone gido ga malanne heyssikka gayan bayzanas sinne dumma dumma oosanas maadana mala uma.

Hayssani addussa kame ogey betishin hassa bollaraka qasse kammeza togiya oge dummasoy hayssa garssara henira kamey yiddi gelenna malay betees.

Hayssi kaame ogekko kaame oge dumma dumma kaameti muruthatha tookkidinne asata issisappe issisa baanassi go'ethida oge gizoga mala nuus beethtes.

Hayssan issi pethethan eqqirideyzanne dumma dumma asati kaame ogeninne kaameti dugga mala bessi sheni heyssati kaamekka ogera diza gaxan eqoga mala nus betes.

Hayssan issi bitaney makina oge giddon makina issidi makina sinthan eqooga malanne he zibitanekka dumma dumma kaamitu maaleya biya ogien eqoga mala beettees.

Kaame dumma dumma murusata caani shinene heyssatikka kame bolla diza mala bessi shinii heyssatikka haaththa oge baanas maaddiza mala bessees.

Hayssan beeththisay dumma dumma asati haaththa ushsha uyna xillo haaththa gido ga mala bessi sheni heyssatikka asati dummama dumma ma,otha ma,o ga mala nuus becees.

Asay haaththa efanassinne maadethanassi ogiya giigissoga malanne ha assatikka ha'i wode asay go'ethidi dumma dumma haaththasa maaran efanas goo'ethida oge giddontha mala bessees.

Cora asay bettes haththa duqqishininne haththa mela asay ufayetishininne issippetetethan shiphi giddi asa haththa gesogay bettes.